Ogu n'omusiri gw'amajani muhango gw'omwarara kandi amajani aga ogu ndikureeba geezire kurungi, n'eitaaka eri gariho ni rirungi ahakuba nigareebeka kurungi, nigasharuurwa